Kaka eni ati neno mon ma gubedo ma guboyo wigi iwaci mon cilam mukene oruko bongo matar ki mukene oruko bongo ma nen kala ngom.

Kaka eni atye neno poto madit mabene lum ki dong tung kicel kipito iye anyogi mutwi mabeco doge ki doge.

Kaka eni atye neno cal pa lacoo, mo magi mako i poto ceng, mucung i wi cere omako goli ci tye ka yuto rec ki ipi nam.

Ka eni atye ka neno jami ma kiyubo ki cing ikingi tye kom ma kipayo ki kom yat mukeka ma kiyubo ki kom togo

Aya kaka eni an atye ka neno poto mo madit ma gipito iye nyig yen lamat cai madit.

Kakaeni atye ka neno lum ki dong dyegi ma gitye ka ngwec ma i kingi tye dyegi macol ki mukene kongi tar mubaco baco.

Ka eni atye ka neno lutino ma gubedo iwang oot ki mukene ocung acunga ki woko acel tye ki iye oruko bongo macol kor bongo macol ki dong latin ma dako otingo

Aya man eni atye ka neno mon cuk ma gubedo gitye ka cato nyig yadi matye iye labolo, okono ki naci naci

Man kany atye ka nenu winyo matye ka tuk i wi pii nam madit ki laco mo mucung iwi cere malo matye ka neno pii

Ka eni atye ka neno dye bunga ma lee ki gwoko iye ki pii ma tye ka mol ki dong lee ma kilwongo nyingi lyec ki yaka jubi ma gitye i dye pii mukene tye ka mato pii.

Ka ka eni atye kaneno atudu kulu ma gitye ka kwan i pii kun omako rec i doge kun tye i pii

Ka eni atye ka neno odi murye i teng godi ki dong pii ma tye ka mol ki gudo kwora.

Kany ati neno cal mon ma tye ka myel mukene tye ka goyo bul ki co ikingi ma tye ka myel kun co gurukko curuwal macol ki kor bongo matar tar.